Zannaqa sohoy wolayttan ajjoora soossuwa taani erays. Intte eriyogee aybakkonne, awan de'iyakkonne. taassi yootite.

Zannaqaa zannaqiya asati yiidi xomoosiyoyi mittayi, maatayi, keettayi ubbaykka puulatti uttidosona

giyaa giddon daro asay shammes, baassi koshshiyabaa bayzzes orattabaa orattabaa xeelles.

Wolaytta worqqaa mayzzos maadetti oottos ubbayikka issippe shiiqos yaageettes.

Maata meraa ashooriyan puulattidi giigida biittaa alayikka keehippe lo7iyo gadiya.

Azinaaynne machchiya issippe qeeri na tookkidi eqqidoosona. siiqotetta qonccisoosona. hegaadana haratikka siiqetana bessees.

Tukke keettaanne katta keettaa asay ufayttanaadan geeshshana puulayanna koshshees. Ubbakka harabaa ay oottana koshshi?

Xaacciyaara naa"u wodalla naati uttiddosona, Xaacce aybissi yiilotakkokka erettenna keehippe yiilloti uttiis.

Puula miishshati awan merettiyonaa, etikka oonee oonee, aybissi maaddiyonaa, awa heeran de'iyonaa ane yootite.

Oorattaba! oorattabi ooraxxi ekkiyaba maayo gido keetta gido ooraxxi ekkiyaba! inttiyo ay malatii oorattabay?

Heezzayikka badalaa giddon eqqidosona. Keehippe ufayitidi badalay hagaadan diccoogaa be'idi issoy ubba malaatidi bessees.

Wogaa xaleta. Kase asay muleekka daro baggi wogaa xaleta go'ettes. Wogaa xaleti dumma dumma hargetussi xale gidoosona. Ayba ayba hargetussi xale gidiyonaa?

miittay keettaa keexxanaw keehippe maaddees. keettay miittay bayinaako keexetenna. yaaniyoo giishaw miittaa naaga koshees.

Zal"iyaa zal"idi asaanay laamettes. Ee tumakka laamettes. Aybaa zal"idi laamettana danddayi?

Kare medoosti siiqetoosona issoy issuwaara moosona. ubbaykka issippe doosona

Polettika daro asay haasayin siyaas shin awu de'iyaa dummatetta erabeyikke aybakko taasi yootitte.

Huuphiya be'ida asi oonikka malaalettes. Asi dooqqidoba muleerakka malatenna ayiba lo'iya huuphee hagaa dadday ooneeshsha?

koottay mattati daanawu maaddees. beeni wodenne ha'i wodiyaappe ha'i wode koottay keehippe maaduwaa darees.

Oduwaa, oduwa oorataba siyanawu maaddees. Oduwaa gattiya naqashshati oonee oonee? Aybatee?

Tukke keettan hayitta tukkee des, ayife tukke des. Katta keettan ayiba qumatinne kattati de'iyona?

Puula miishshata. Daro baggaara puulattidinne geeyidi, lo"idi ekkidaba puulaa miishshata. Intte baggaara inttiyo ay malatii? Puulaa miishshati.

Mittaa ayifeti maanawu, miishshaa ekkanawu harabaa ay maaddiyakko inttekka yootite.

yeletta laytta bonchchiyoore keettaka puulayssidi loyttidi ubbaka, ufayssiyaa hanotan naagiyyoode keehippe lo''ees.

Odduwaa gattiyaa miishshati ubba biittanikka de'ossona. Oone awaani gattiyoona?

Dere asaanne so asaa. Dere asaa giyogee cora asaa. So asay so giddon beettiya asaa. Eti issippe gayittidi oorattabaa medhdhana danddayiyonaa?

Oduwaa gatiyaabagappe daroba cucccumidi oyqqana danddayeetees. daro zoriya nuussi immees.

ayba ufayisiyaaba be'idanaa. ubbasay keehippe phoolidi lo'ees. geela'o na'iyaakka ubba puulattada keehippe lo"awus. i malaa loomee geettees.

Erissuwaa giyogee dumma dumma ooratta kiyidabaa maadiyabaa kaqqees, yoottoosona. Erssuwa gattiyo miishshati aybee aybee?

Daro xalle qommoti de'osona. Agguppiya, xalootiya, naatira hegaadan ubbaykka daro maaddosona.

Bootta shanxxaara kuummi uutidda kaattati woykko xiilletti beettosona.

Oge buussay lo'onne iita. Iita gidiyabay coo biidi, koshshennasaa biidi bidettiyogaa. Lo'obay qassi aybee? aybee?

Dere asayinne so asay issippe shiiqidi dumma dumma yootin ixxidabaa giigissoosona. Dere asayinne so asaassi de'iya gayitotettaa ane yootite.

Baaso haggazaa giyoogeeti ay oottiyogee? Qassikka aybaa oottiya asata baaso haggazanchchata giyo?

Goshshaa daro asay wolayittan erettidobaappe issoy goshshaa oosuwa. Goshshaa oosuwa oottidi bana ayisses ba deriya laammes. Ubbakka puulattidi des. Goshshaa oottiya asati oone oone? Ayimala asatee? Ane entteppe siyanawu naagayis.

hare so medoosatuppe issuwaa. yiilotichchikko qakkidi gufanti olees. yaatiyo gishshaw a guyyeera akeeki hemetitte.

Erssoy issisan asi siyibennaba ooratta naqaashaa xaafiddi kaqqanawu yootanaw maades. Ersuwaa shiishyogetikka ayba ayba ogiyanne?

Ushshaa qommoti daro. Ayiba ushsha ushsha qommoti de'iyonaa? ushshaa uyiyoogeekka nu biitta asaa ayiba maaduwa immii? Qohuwakka ayi gattii?

Ubba ammanuwankka de'iyaa asati issoy issuwaara bonchchetana, siiqetana, maadetana, zooretana koshshees.

Baaso haggazaa. Issi asi oottiidi loyitti oottanawu koshshees ba deriyasi giidi. Hega gidana xayikko daro qohees. Loyitti oottanawu waanana koshshii?

Zo'o biittay deriyaa giddon mittay suuppa mittay carkkoy geeshshay darobay beettes.

Cora galchcha giddon aaway eqqidi galchcha asaa luxissidi zoridi yootidi de'ees.

Xoossi medhdhido meretappe issoy ajjora sossuwaa. ajjora soosoy asay yemmotidi be'anaw yiyoo sohuwaa.

Seeraa naagissiyageeti maaran mankkaa naagida hanotan naagana koshshosona. Hegaa gidana xayikko gakkiya metoti aybe aybe?

Supper markkeettee giddon dumma dumma miishshatinne zal'etiyabati de'oosona. Hegeetikka aybee aybee ane xaafidi yoottite.

xeelanawukka lo'oosona. puulatti giigidi uttidosona. bantawukka ufayttidi nunakka nu deriyakka ufaytoosona. nunkka hegaadan maayidi ufaytoos ubaykka.

Kushe hiillaanne wogaa. Daro asay wolayittan kushe hiillaa oottiyogan erettida dere. Kushe hiillaa giyogeeti ayiba ayiba oosotee?

Huuphee adussanne karetta meraara ubbakka puulattidi lo'iyagaa. Huuphee de'ennaakko asaanay waananee?

Kuttiya daro go'aa immawusu phuphulawusu puphulido phuphullee miishsha kiyees darobaa go'ees.

Wolayitta sooddooni wogga luxiyo luxetta keettay naati ooratta geliiddi ekkidi yaanabaa ekkidi yiyoobaa yootidi des.

Issi biittan de"iyay issi malaata woyikko banddira. Nu biittaassi de"iyaa malaatay meray ay malee male?

Erettida kaalettiya aawti asaa naatuyyo lo"obaa tummubaa, zoriyaabaa yootana koshshoosona. Daro asati erettidi kaalettiyabati ayba ayba oottiyona?

Huuphphiya bolli asi medhiddo huuphphe gujjettiis puulaakka keehippe gujjiis.

Wodala nay karetta suriyaa gixxidi maatama koottiya maayidi ayfiyaankka heregaa wottidi eqqiis.

Maxaafata nabbabbidi keehippe eraa nu guuggiya aaseettees, ayba maxaafaa nabbabbiyakko nu guuggee aakkana dandday..

Medoossati naa"awu shaahettoosona. Sonne kare medossata. Soogeeti keehippe maaddoosona. Kareegeetikka maaddiyona?

zanaqqiya asay yiidi xomoosuwa wurssidi shemppi utti ekkanawu lo''iya oydeekka giigi uttiis.

Heezzu qiiba naatuuranne naa"u woggaatiya naatuura kaa'iidi doosona ichchashay. Eti kaa'iyoree ayba lo'ii, natettaa kaassay amoyees.

Zal'iyaa asaa naatti zal'iyaa zal'idi bana laames, darobbakka uba oottes, ayba ayba nunni asa naatti zal'anna koshshoo?

Deriyan xeelliyoode daro mittati dumma dumma mittatu qommoti, suuppa mittati, addussa mittati de'oosona.

Doozati maata meraa oyqqida mittata, maataa darobata. Nuussi ay maaddiyonaa, ayba go'aa immiyonaa?

Ammanuwa ammaniya asayi asaassi bessiyo eeshshayi lo'o gidana koshshes. Hegaa gidana xayikko waagi baa. Intte intte biittan ammanuwan de'iya asati aybaa aybaa ootteetii?

Baaso hagaaza, baaso hagaaza oottidi tumuppe wozanappe asa naassi oottana koshshees. Baaso hagaaza oottiya asay aybba aybba oottana koshshi?

Banddray wolayttan malata getees. Heezzu qommo meray des. Zo'uwaa, maata. meraa, adl"e ciishshaa. Etikka zo'oy woy zo'o meray woyggiyooge? Maata meray woyggiyooge? Adl"e ciishshay woyggiyooge?

Keettanne eta keettata giyoode daro dummatiyaaba malatees. Inttiyo dummatiya qpoa hagan loyttidi qonccissite.

Kushe hiillaa oottanawu daro eraa koshshees. Kushe hiillaa giyogee aybee aybee? Aybaa oottiya asatee?

Goshsha goyyidi wolaytta asay shaakidi goyyiyo aginati de'iyoona? Diiko ane taassi yootite?

Doozatuppe kiyay carkkoy nuussi keehippe maaddees, etappe kiyiya carkkoy baynnaakko nunkka baa, he kiyiya carkkuwa sunttay ayba geetetti?

Goshshaa goyidi aqida asay bana laamees ba deriya laamees diccees, tummeyye worddo? Worddo gidikko w wottitte tuma gidikko t wottite.

Alleqoy asaa naati keehippe dosiyo miishsha. ubbakka loyittidi al'ees. Ayissi al'idee? Ayibissi maaddii? Ayibissi asa na'ay a go'etti?

Issi biittan dumma dumma dere asaassi wogay, maaray, yootiyobay de'es. Wogi bayinna deree de'iiyye?

Baaso oosuwa loytti oottiko biittay diccees, laamettes. Baaso oosuwaa loytti oottiya heeray awa heeray?

Transportiyanne kaamiya, transporttiya aappe kiyyidi kaamiyan uttanaw biya asay transporttiya biya asata gettees. Kaame demo asaa bululidi efiyaaga. Hegappe dummatiya qofay diiko enttekka yootite.

Caammaa asaa naati wottes. Kase asay caammaa wottennan des. Caammaa wottana xayikko nu tohuwa bolli ayiba metoy gakkana danddayi?

Caammay dumma dumma meraa oyqqi uttis. Karettaa, boottay, zo"oy hegaanne hegaa malatiyaageeti de'oosona. Inttekka caammay ay maaddiyaakko yootite.

Ispportte giyoogee nu bollaa minttettanawu maaddes. Hegaappe harabaa ay maaddi?

Kane koshiyaabatuppe heezaappe issoy kattaa. Kataa meenan asa na'i de'uwan daana danddayii? dandayees giikko ee wotitte dandayenna giikko bii wotitte.

Kaamee issisaappe issisaa asaa na'aa caananawu maaddees. Kaamee dumma dummabaa maaddees. Hegeettakka ane yoottite.

Ushshaa uyiya asay daro qoraphphiro biraakka laali xayssees. Ushshaa uyiya asay hara metuwa ay gattii?

Keettanne de'iyo keettaa, keettay issi asi baassi daanaw, de'uwan daanaw, aqqanaw, darobba hananaw keexxiyooga. Keettaynne de'iyo keettay dummatiyoobi de'i?

Oorattabaa giyogee issi lo'i ekkiyaaba ufayissi ekkiyaba. inttessikka hegaa malatii? taassi yootite ayibaa malatiyakko.

Oosoy asaa naata bonchchissees, ubbakka ba de'iyo layttan ufayttidi qoraphidi daanawu maaddees. Oosoy asaa naatussi ayi go'aa go'aa immi?

Maashiineti wodee ehido zammaanabata. Zammaanabatikka aybaa asaa na"awu go"aa immiyoonaa? Etikka aybawu maaddiyoona?

Bàaso oosuwa loyttidi oottikko aybanne shaakkennan oottikko laamettaawus nu biittiya. Baaso ooso giyogeeti oonee oonee ?

Farinichere keehippe lo"iyaa al"o miishsha, daro asaa naati a shammidi go"ettees. I woyssu marccuwa ekkiyaakko yootite.

Ammanuwa; ammanoy asaa na'i bana ashees giidi goynniyoogaa. Wolaytta giddon dumma dumma amano qommoti de'oososna. Amaridaageeta ane yootitte taassi